Omukalo gokutekela iimeno ngoka hatu langeke ominino pooha dhiimeno ogwo omukalo guli gwa simana unene kiimeno mbyoka opo ya tsikwa, oshoka omeya ohaga ende naana nethimbo go ihaga yonagula iimeno.

Onyanga osho oshikwamboga shoka shasimanekwa kaanafalama noye hole okushukuna noonkondo ohashi kokelele no ohashi eta oshimaliwa meendelelo.

Ongeshefa oyo oshinima shasimana, onga omunafaalama uuna wateya nee shoka wakuna oho tula nee omakunde goye, omapungu nenge iilya yoye mooshako opo yi vule oku ka landithwa po.

Uuna kuunasha olukalwa loye oto vulu oku kutha okuninga okambadhala wu kale ho lala nando omokatenda koye, ashike kambadhala pehala lyoye pu kale pwa yela opo wu ikeelele komikithi.

Moshitunda shetu Namibia otu namo uushitwe woopala oondundu oshowo imiti dhomaludhi gayooloka ,oondundu odho omamanya ngoka giigongela sheetithwa kombepo.

Uunshitwe itowu mana ko. Uunshitwe owa opalekwa komeya gefuta go natango omeya gefuta oga kundukidhwa komaludhi gmamanya, onkene uuyuni otawu monika nawa, omolwa uunshitwe mboka uuwanawa.

Uuna wa kuna omboga yoye, nena ohayi kala tayi monika nawa nuuna ya thikana okulikolwa, omunafaalama kehe okwa tegelelwa a likole shoka a kuna. Shi to kunu osho ngaa to teya.

Uushitwe ito mana oku tala, moshitunda shetu otuna mo shoka hatu ithana kutya ombuga, ombuga oyo oshilongo shoka shaana omiti sho oshinene.

Aluhe ehala ndyoka hali kala lina oohi , olya pumbwa okukala lya silwa oshimpwiyu. Oohi ngele dhili momeya odha pumbwa okukala dhili mo dha longekidhilwa iikulya opo kaadhi sile mo.

Onga omunafaalama ino pumbwa oku kala wuli konima yesiga. Onkene aluhe kambadhala wiitulemo miilonga yoye ndhindhilika kutya omeya oga nika oshiponga.

Okugandja okutsilika. Aluhe kambadhala wu kale ho pe omuntu oshinima nomwenyo gwa yela, opo wu kale wu na ombili yokomwenyo. Ombili yokomwenyo oyo uuyamba. Onkene uuna to gandja oshinima komuntu wa nyanyukwa naye oha kala e na omwenyo gwa yela.

Omukalo gumwe gokunwetha iimeno yetu ogo oku lafulula omapola ndele tamu pombelwa nee omeya, omukalo gwatya ngiika oguli omuwanawa shili ashike ohagu hepeke omeya noonkondo

Embakumbaku olyo ndyoka hatu longitha okupupaleka evi lyetu, tatu longitha evi lyetu opo li vule okukunwa, konima shampa evi lya tanawunwa nawa kembakumbaku aanafaalama ohaya yi mo nee ya vule okukuna mo.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka shili sha nika oshiponga. Aanafalama nee oya pumbwa okulonga po oshigwana nkene yena oku ikeelela koongandu ndhoka dhili momeya uunene tuu mboka yo kiikandjohogololo yayooloka.

Otuna omikalo dha yoolokathana dhoka hatu longitha oku kwata oohi dhetu, opena shoka hatu ithana kutya ondjolo, ondjolo osho oshilongitho hatu longitha oku kwata oohi dhetu

Aanafaalama uuna yeli pomahala mpoka yakuna iimeno yawo ohaya kala yuuvite nawa, onkene oshili oshinima sha simana okulongwa nkene iimeno hayi silwa oshimpwiyu.

Omahala getu ngono gena iinamwenyo yetu ngaashi oohi oga pumbwa oku kala ga yela, oga pumbwa oku silwa oshimpwiyu esiku nesiku, uuna nee ehala ndoka lina oohi lya kaka nena oohi ohadhi silemo.

Uuna tatu longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yetu iimeno ohayi kala yanyanyukwa noonkondo ngele tayi tekelwa. Longitha omikalo dha yooloka onga omuntu aninga uunamapya nuuniimuna wuvule wuyambulepo uunongo woye.

Aluhe oohi odha pumbwa oku kala tadhi silwa oshimpwiyu sho dhi li momeya. Oohii nadhi pewe iikulya ya gwana dho tadhi tulilwamo omeya gayela esiku nesiku, opo kaadhi kwatwe komikithi.

Oondjuhwa odhi hole esiloshimpwiyu. Ondjuhwa ngele tayi silwa oshimpwiyu, nayo ohayi kala yina omwenyo gwanyanyukwa. Ano oondjuhwa ohadhi pelwa nee iikulya muupoto mboka wuwete kutya owayela nawa.

Miitunda yetu otuna mo shoka hatu ithana omeya gomwenyo, ano efuta. Efuta oshinima sha simana noonkondo, oshoka natango ohali hili aatalelipo okuza komahala gi ili nogi ili.

Omunafalama aluhe okwa pumbwa okukala ha dhidhilike nkene iimeno ye tayi koko. Ano oshili oshinima shasimana komunafalama kehe noku yalula kutya iimeno ingapi yili monkalo itayi nuwa nande omeya nenge mbyoka yili ya adha oku tsikwa.

Oondjuhwa odhi hole okusilwa oshimpwiyu. Sila oondjuhwa dhoye oshimpwiyu opo wuvule wiimonene oshimaliwa shoye. Oondjuhwa odhina ongeshefa yeendelela noonkondo.

Uuna wa mana oku kwata oohi, ohadhi pumbwa nee okoopalekwa tadhi yogwa dha yela nawa nomeya ogendji, opo wu vule wudhi landithe kaantu. Ino mgeshefa aantu iinima ya nyata, oshoka kapuna ngoka ta hala oshinima sha nyata.

Otu na omashina ga yoolokathana moka hatu kunu mo iimeno yetu itaatu longitha evi oshowo oonte dhetango. Iimeno ohayi koko ya minikilwa koonte dhopaungomba ndhoka dhi li muushina wopaungomba moka hamu kunwa.

Otu na oohi ndhoka dha yooloka nenge tu tye otu na omaludhi goohi haga kala momeya. Uuna omuntu to sile nawa oshimpwiyu oohi dhoye ohadhi kala tadhi monika nawa, dho ohadhi kala dha paluka nawa.

Okamenye oko oshinamwenyo shoka hashi adhika mEtosha National Park. Okamenye oko okanamwenyo muukwatya kafa oshikombo, oshoka ashike sho shina ooniga oonde.

Otatuvulu okulongitha oonayilona opo tukune iimeno yetu ya lambathana nawa. Ehala ngele olya longekidhwa nawa ,iimeno oya kunwa nawa momukweyo ohayi kala ta yi monika nawa momeho.

Omuthigululwakalo ogo thimba yi na ongodhi. Ano uuna inoo simaneka omuthigululwakalo gweni nenge omuzalo gwomuthigululwakalo gweni, nena ngawo aantu ohaye ku tala ko wa fa waa na oshilonga. Aluhe simaneka omuzalo gomuthigululwakalo gweni, opo wu kale wa kwatela po onkalo yoye.

Otu na aantu yetu mboka hatu ithana kutya aayelele .Aantu mbono oya pumwa okukala ya simanekwa noonkondo . Otwa pumbwa okuyapa omakwatho ngoka ya pumbwa, oshoka nayo oye li aagameni yetu.

Embakumbaku ogo omukalodhingi ngoka hatu longitha okulongekidha omapya getu opo gavule okukunwa. Embakumbaku ohali longekidha evi meendelelo shivulithe iipululo mbyoka hatu tulako oonkwandambi.

Omiti odho opaleka uunshitwe shili. Ano uuna ehala lyaana omiti ohali ithanwa taku ti ombuga. Oshinima sha simana okukaleka po omiti, ano inadhi pumbwa okutetwagulwa po.

Otuna oohi dhayoolokathana ndhoka hatu adha moondama , ano inda kaanafaalama mbyoka ya lesha noya nongonona omaludhi goohi opo wuvule wumoneko uunongo womaludhi goohi , opo wutseye kutya ohi yoludhi luni naandjika ohi yoludhi luni.

Onga omunafaalama longitha omikalo dha yooloka ndhoka to vulu okusila iimeno yoye oshimpwiyu. Iimeno ohayi vulu nee okusilwa oshimpwiyu tatu longitha omikalo dhotekonolohi, mpoka tatu vulu nee nande okuli okutekela tatu longitha nee omashina ngoka gopaungomba.

Onga omunafaalama wuli to tekula oohi dhoye kambadhala wu isile oshimpwiyu kala aluhe ho tulamo iikulya yagwana nawa opo oohi dhilye dho dhikale dhina omalutu ga paluka nawa . Uuna wuna oohi tadhi monika nawa nena oho monomo oshimaliwa oshindji.

Omunafaalama kehe oku li omunongo naashoka ena, ano aluhe uuna wu li pehala lyoye owapumbwa okukala ho kulula okangwena ngoye wa longekidha okandjila hoka aantu ha ya ende opo iimeno kaayi lyatwe po.

Omavo ogo iimano mbyoka hayi mene momeya unene ohayi adhika momadhiya ngeya geli komiikunda. Omavo ogo iikulya yaantu, ogeli gena omulyo kamana na ogeholike

Uushitwe itowu manako. Uushitwe owo opalekwa komamanya oshowo omiiti. Omiiti odhili dho opaleka uushitwe noonkondo nuuyuni owuli tawu monika nawa ngele pokuma kapuna omiiti nena aantu nayo itaya vulu oku mona ombepo ombwanawa.

Aanafalama oyendji shampa yamana okulikola iilikolomwa yawo momapya, ohaya landitha nee oombuto ngaashi, omakunde, iilya, nosho tuu. Ano kehe omunafaalama ohateya shoka a kuna.

Onga omunafaalama wuli po to tekula oohi, owa pumbwa oku sila oohi dhoye oshimpwiyu. Longekidhila nee oohi dhoye iikulya ngoye to opaleke wo momeya moka dhili.

Otuna omiikalo odhindji dhoka onga aanafaalama hatu longitha okupupaleka evi lyetu, tatu eta po ne uunima wetu nuunkulungu wetu tatu longitha omashina gopautekinolohi.

Oonkwandambi odhi hole mpoka pu na esiloshimpwiyu ewanawa. Aluhe onga omulithi gwiimuna kala aluhe hoyi sile oshimpwiyu, toyi longekidhile nomeya nokukala weyi pa iikulya ya gwana.

Ondama yoohi oya pumbwa aluhe yi kale hayi tulwa omeya ga yela esiku nesiku, oohi opo kadhi sile mo koongaga. Ano uuna ehala lyoohi lya yela, nena noohi ohadhi vulu okufudha nawa. Ano sila nee oshimpwiyu ondama yoye ndjoka yi na iinamwenyo yoye mbyoka wa sila oshimpwiyu.

Konima oohi dha adha okundjololwa mo nenge okukuthwa mo dhika liwe, ohadhi kuthwa mo nee taku longithwa omikalo dha yolokathana okukwata oohi. Oohi odho dhimwe dhi li onzo yiiniwe nodhi na oshimaliwa shi li pombanda okuyelekanitha niinima yimwe hayi landithwa.

Aluhe longekikidha evi lyoye li kale lya pupala, opo iimeno yi mene tayi monika nawa. Longitha nee omikalo dha yooloka okutekela iimeno yoye to longitha ashike ominino pooha dhiimeno yoye.

Iikwamawawa yetu oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu, opena omikalo odhindji hatu longitha okutekula iikwamawawa yetu nkene tuna okuyi longekidhila iikulya nosho tuu. Oondjuhwa dhoye dhi sila oshimpwiyu opo dhiku etele sha shomondjato.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo onde oha shi li nee kohulo yomuti oshoka oyina othingo onde. Onduli oha yi monika nee nawa momeho, oha yi adhika mEtosha.

Otuna omikalo dhayooloka ndhoka hatu longitha okutekela iimeno yetu. Omukalo gumwe ogo okulangeka ominino dhomeya pooha dhiimeno. Ano omeya nee sho taga zi mominino oguukilila ashike pomidhi, ano pomakota giimeno.

Monale aantu oya kala haya nyola komamanya. Oto vulu ne okuthaneka ekaha lyontumba kemanya, opo likale po onga endhindhililo. Aakulu yonale sho kaa kwa li ku na oongodhi ohaya longitha ne omukalo ngoka gokunyola komamanya opo ya ete po oondjokonona dhawo.

Uunshitwe owuli woopalekwa komiti, omwiidhi oshowo omiti dhomaludhi odhindji dhoopaleka uunshitwe noonkondo ano uunshitwe inawu pumbwa okuyonagulwapo ihe nawu kalekwepo.

Ontsa osho oshinamwenyo shoka shi li shanika oshiponga. Nonando ohashi opaleke ngaa uushitwe, ontsa oyi li oshinamwenyo shoka hashi nana aakwiilongo. Uuna pehala pwamonika ontsa nena omuntu kehe ota kala ahala okuyi mona.

Aluhe oshili oshinima shasimana opo omunafalama alongekidhe iikulya yoohi ano oohi sho dhili momeya odha pumbwa okusililwamo oshimpwiyu tadhi pewa iikulya mbyoka yina oonkondo opo dhikokelele.

Oshili oshinima sha simana okutalela po oondundu dhoka dhili miilongo yilwe . Otoyi ko noshitukutuku shoye , opo wu vule wu talele po oondundu dhoka oshoka omahala gamwe oge li kokule.

Omuthigululwakalo ogo thimba yi na ongodhi momuthigululwakalo gwAawambo. Uuna omuyenda e ya megumbo lyontumba oha vulu a dhipagelwe ondjuhwa, nenge a pewe ekaka osho wo oshimbombo.

Moshitunda shetu otu na mo oondundu odhindji. Onkene omahala gokuya kuushimba aluhe nkene tweende owu wete ashike oondundu. Uushitwe owoopala shili. Uushitwe owo onzo yuusita wetu.

Opu na omahala ngoka aantu haa kala po taa yogo, tayii uvitha nawa yo yamwe ohaya kala ya kuutumba ya tala nkene oshilongo tashi monika nawa, nkene uushitwe wuli owo othimba yi na ongodhi.

Onime oyo oshinamwenyo shoka shi li sha nika oshiponga. Hasho naanaa hashi monika ethimbo nethimbo, osha pumba noonkondo, onkene uuna aantu mboka ye li pomahala ge li popepi nEtosha oya pumbwa ngaa okukala yi ikeelela koonime , kaa ya like po.

Ope na omambakumbaku ngoka hatu longitha okukulula omwiidhi gwetu. Omambakumbaku ohatu ga longitha omikalo dha yolokathana okukulula oongwena dhetu noshowo omwiidhi. Aanafalama otaya longo iilonga yawo meendelelo palongitho lyomambakumbaku.

Ongoloo, osho oshinamwenyo shoka hashi adhika mEtosha. Ongolo oyo oshinamwenyo tashi fuula, ano hashi monika nawa momeho, na uuna aatalelipo yeya okutalela po, oyendji ohaya kala yu uvite etumba mokumona ongolo.

Oondjuhwa odha pumbwa aluhe okupewa omeya. Omeya oshowo iikulya oya pumbwa ne okukala yi li muundolondolo mboka wu li wa yela nowa ndulukwa po nuufuuli opo dhi vule okulya.

Onga omunafalama kambadhala ne wu gandje iikulya yi na oonkondo kiinamwenyo yoye ngaashi oohi. Uuna ne to tekula oohi kamabadhala aluhe wukale hodhi sile oshimpwiyu oku dhi pa iikulya nosho tuu.

Oshipilangi osho oshiti sha simana noonkondo ,miipilangi tatu hongo mo iipundi hoka tatu vulu okukala omtumba, tse tatu hongo mo wo iipundi mbyoka tatu vulu okulanditha po tse tu monene mosha shomondjato.

Uuna iimeno ya kunwa, oya pumbwa oku kala hayi helelwa opo yi mone ombepo. Inayi pumbwa oku kunwa yi li mumwe unene, ihe oya pumbwa oku kala hayi holwa yimone ombepo yagwana opo yi koke tayi endelele.

Otu na omikalo dhimwe ndhoka natango hatu vulu okulongitha opo tu kwate oohi dhetu. Otatu vulu okulongitha onete tu kwate oohi hetu momeya.

Omuthigululwakalo ogo thimba yi na ongodhi. Omuthigululwakalo noshigwana, ta tu simaneke omithigulwakalo dhetu, ta tu simaneke omizalo dhomithigululwakalo dhetu, opo tu kale ta tu monika nawa. Ilandela ne omuzalo goye gomuthigululwakalo.

Omambakumbaku ohatu ga longitha okupulula omapya getu, opo tu pupaleke evi ndyoka . Shampa ne evi lya pupala, nena opo tatu vulu okukunamo oombuto dhetu dho dhi vule dhi mene nawa.

Omambakumbaku oge na iilonga ya yooloka mbyoka hatu vulu okulongitha momapya getu. Omambakumbaku ohaga vulu okulongithwa okupupaleka omavi getu opo tu vule oku ga longekidhila okukuna mo. Oombuto dhetu ohadhi kunwa mevi ndyoka lya pupalekwa nawa.

Omuthigululwakalo ogo thimba yi na ongodhi, uuna egumbo lyi li pamuthika gomuthigululwakalo li na oondunda dha kuumbwa nawa, ohali kala tali monika nawa. Aantu ohaya longitha nee iiti oshowo omwidhi opo ya ninge omagumbo gawo.

Omukalo omunene nogwa simana oku kwata oohi ogo omukalo ngoka hatu ithana kutya ohatu kwata oohi dhetu noonete, nguka ogo omukalo gumwe hagu endelele noonkondo oku yelekanitha nomikalo omikwawo.

Uuna omeya ga opalekwa ngaashi ngele omuntu ta opaleke omeya to kutha ko iinima mbyoka yafa omafo yili kombanda. Nena iinamwenyo mbyo yili momeya ohayi kala yi uvite uuntsa noonkondo, ihayi sile mo.

Omuntu kehe ohokala mpoka wuuvite pena ombili yoye. Kala aluhe pehala lyoye lyomayinyanyudho opo wukale wu na ombili yokomwenyo. Ombili yokomwenyo uuyamba, onkene mpoka omwenyo goye tagu opalele nangoye opo to kala.

Omapungu ogeli oshinima sha simana. Ohaga monika nawa na ogena omukalo ngoka hagu longithwa okugatekela. Epungu oshimeno shi hole omeya, onkene onga omunafalama owa pumbwa okusila omapungu goye oshimpwiyu.

Oonzi dhetu odho iinimwenyo djoka yi tukwete ngele tashi ya momangeshefelo, onga omunafaalama owa pumbwa okula wa kalalela oonzi dhoye sho todhi litha opo kadhi yakwe po kookalyampombo.

Aanafaalama oyendji ohaya kala yi ipyakidhila noku kulula uungwena wawo. Okangwena ohaka monika nawa uuna ka kululwa nawa, ko taka tekelwa nawa, ohaka monika nawa shili, iinima ohayi kala ya ziza nawa noonkondo.

Oohi ngele dhili dha silwa nawa oshimpwiyu ohadhi kala tadhi monika nawa na ohadhi kala tadhi monika dha koka nawa na una omuntu wudhikwete oho kala nga wu uvite kutya ndjika oyo ohi ombwanawa okulya.

Egumbo lyOshiwambo kehe ohali kala li na iigandhi. Iigandhi oyo mbyoka hatu longitha okupungula mo omahangu getu konima twa za pomalupale. Shampa iilya ya yi mo miigandhi ogaku thilwa nelalakano kaamu ye iipolopolo.

Otuna omikalo dhayoolokathana ndhoka hatu longitha okukuna iimeno yetu. Manga nee inookuna iimeno yoe oho mete nee oshinano pokati kokati nokati opo waakune iimeno yili pamwe.

Oonkwandambi odhili odho iinamwenyo ya simana unene tuu komuntu kehe. Uuna waana oonkwandambi nena oho monika wafa omuntu ngwiyaka keena oonkondo. Aluhe kambadhala wu sile oonkwandambi dhoye oshimpwiyu, todhi pe iikulya ya gwana nawa noshowo omeya.

Iimeno mbyoka hayi kunwa tapu longithwa omukalo gwopaungomba, ohayi kokelele shi vulithe iimeno mbiya hayi kala yakunwa mevi, oshoka pethimbo limwe ngele oonte dhetango odheya dha pupyala unene, ohashi vulika iimeno yi pye po komutenya.

Omukalo gwoku tekula iimeno ogwo ngoka omu uumwno uunene owo hawu kala watsuwa oombululu wo tawu pombo nee omeya. Omukalo nguka oguli omukalo hagu endelele okutekela iimeno kakele kwaashono ogo omukalo ngoka hagu hepeke omeya go ohagu yonagula evi.

Uuna omuntu tatekulula oohi aluhe mokanima moka hadhi kala omwapumbwa okukala hamu yi omeya omape gesiku. Uuna oohi tadhi silwa oshimpwiyu, tadhi pewa iikulya, dho odhili momeya gayela, nena ohadhi kala dhuuvite uugumbo.

Ontsa oko okadhila hoka keli ka pumba miilongo. Ontsa osho oshinamwenyo shoka wo sha nika oshiponga, nuuna we shimono inopumbwa okushi hinda. Oshili sha simana, nomuntu kehe ngele eshimono oha kala akumwa oshoka ihashi monika komuntu kehe.

Omboga yopashinanena ohayi monika nawa uuna ya a dha oku likolwa, ano aanafaalama mboka haya kunu omboga ndjoka yopashinanena ohaya kala yuuvite uuntsa ngele yiitonya nawa notayi vulu oku landithwa.

Otuna omikalo dha yoolokathana ndhoka hatu longitha okukuna iimeno yetu. Gumwe ogo ne okukuna momandini gatetwa uuna ne iimeno mbyoka yakoko ohayi vulu ne okutsikwa.

Uunshitwe owa pumbwa oku kalekwa po uuna omuntu wa teta omuti, nena kala wushi nokutya oto tsik, shampa nduno wa tete omuti to tsike po gumwe.

Moshitunda shetu Namibia ina tu patelwa kondje muundjolowele. Opu na omiti ndhoka hadhi imi omindele. Omindele nee ndhono odho hatu longitha miipangelo yetu okwoopalekwa nande opiilalo nosho tuu.

Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula omapya, ano uuna evi lyalongekidhwa kembakumbaku, olundji ohalu kala lwa tanawukila nawa uuhoho, shivulithe omukalo ngoka hatu longitha, ngaashi iipululo yoondoongi.

Omeya ogo omwenyo. Ohamu mene iimeno ya yooloka, onkene aantu ohaya kala taya fulumo omavo, uuna Shiyenga shanangombe yega dhenga pevi.

Ombuga olyo ehala ndjoka lyaana omiti ominene. Ano ndika olyo ehala ndoka hali nena a shike uumuti uu shonashona, iha mu kala lela iinamwenyo oshoka omuna enota.

Ookwandambi aluhe odhi hole esilo shimpwiyu, opuna ne omukalo ngoka hatu longitha okupa oonkwandambi dhetu iikulya pwaana nando evundakano, ano oonkwandambi odha pumbwa oku kala tadhi li itaadhi piyaganekwa nawa.

Uuna iimeno ya kunwa nawa ya lamba thana nawa iimeno ohayi kala tayi monkika nawa ohayi monika ya ziza nawa onkene oshili oshinima oshiwanawa onga omunafalama wu longithe omikalo dha yooloka dhoku kuna iimeno.

Iimeno yetu tatu yi kuno momikalo dha yooloka tatu longitha uungomba nenge uutekinoolohi. Otatu vulu twa kuna iinaatu longitha nande evi lyasha, tatu longitha ashike omeya, ashike iimeno Yetu natango otayi kokelele atu longitha iinima ya yooloka.

Oondjukwa ohadhi vala omayi ngoka aantu haya vulu okulandithapo oshowo ngoka taga vulu okutendulwa opo natango ga ze uuyuhwena e ta wu landithwapo.

Omukalo gumwe gokutekela iimeno ogo ngoka ominino hadhi tulwa pehala lyontumba ta mu zi nee uupomba tawu pombo omeya mombanda guuka piimeno.

Otu na omikalo dha yoolokathana ndhoka hatu vulu okukuna iimeno yetu. Ohatu longitha nee nande omandini twe ga teta, tse tatu kunu mo iimeno yetu. Konima shampa ya adha okutsikwa, ohatu yi tsike nee mevi.

Otu na omamanya ga yooloka ngoka aantu, ano aatalelipo haya vulu oku ya opo ya tale nkene uushitwe woopala. Ano omamanya ngoka ogeli ne omaludhi, opu na ne gamwe omatiligane gamwe ogafa ngaa omashunga.

Aatalelipo kuza kiilongo ya yoolokathana, ohaya kala yu uvite etumba moku talelapo omahala ngoka inaye endapo nale. Onkene oshigwana sha Namibia osha pumbwa okukala sha sila oshimpwiyu omahala ngoka haga talelwa po kaakwiilongo.

Aluhe Evi manga into tulapo ominino ndhoka hadhi tumultuous omeya po makota giimeno, ohali longekidhwa nee opo natango likale lya pupala, konima shampa lya longekidhwa, oha pu kunwa nee iimeno.

Gumwe gomomikalo ndhoka hadhi longithwa oku kwata oohi momeya ogo oku longitha onete. Aantu ohaya vulu oku longitha onete, opo ya kuthe mo oohi odhindji methimbo ehupi.

Uuyuni sho tawu ende tawu lunduluka aantu nale oyali ne haya kala piinyanga pwa temwa nithindi noha kala ne kiipundi mbyoka ya hongwa ashike miiti. Mopaife aantu ohaya hongo iipundi yawo miipilangi yo taya kala ya kundukidha iinyanga yawo.

Evi ohatulilongitha omikalo dhayooloka okulilongengidha opo tuvule tukunemo iiyimati yetu, tatu longitha iilongithomwa ya yoolokathana tuvule okulongekidha evi lyetu.

Ohatu longitha omashina ga yolokathana okulongekidha iimeno yetu .Iimeno nee mbika tayi monika methano Uustolobeli tatu vulu oku longitha omashina gayoloka opo tu vule oku tekela tse tatu vulu okulikola woo iiyiimati mboka ya adha.

Omambakumbaku ohatu ga longitha oku longekidha evi lyetu, lyi kale lya pupala nawa. Ano otatu longitha omambakumbaku oku pulula momapya getu tu vule tu kune mo iikunomwa yetu, tse tu kuthe mo iiyimati ya kola nawa.

Otu na omikalo dha yooloka ndhoka hatu vulu okukulula iimeno yetu, opo yi kale yuukilila nawa. Kulula nee iimeno yoye to longitha omashina ngoka gopaungomba opo wu mane nziya.

Omamanya gayooloka moshitunda Namibia ogeli mo ogendji onkene uunona wetu mboka tawu sikola ohawu iilongo omaludhi gomamanya oshili oshinima sha simana noonkondo okuilongo omamanya gomaludhi.

Uunona wuunasikola owa pumbwa okulongwa nkene iimeno yi na okutonatelwa. Iimeno aluhe oyi na okukala tayi talwa ngele oyi na uundjolowele nenge ngele otayi koko tuu ya nyanyukwa. Omunafaalama aluhe owu na okukala ho kutha ko oometa kutya iimeno oyi thike peni esiku nesiku.

Omukalo gumwe hagu longithwa oku kuna iimeno ogo ngoka hatu ithana omukalo gopaungomba iimeno ohayi vulu oku kunwa momukalo ngoka itayi mono nande evi lyasha tayi kunwa ashike meshina lontumba moka muna uuhoho nosho tuu.

Momeya ohamu kala muna oohi dhomaludhi gayoolokathana. Oohi ohadhi kala dhuuvute nawa ngele dhili momeya gayela, omeya ngoka kaa gena nande uuzigo.

Momeya ohamu kala oohi dhomaludhi ga yooloka, ano ngele owa hala nee oku imonena oohi dhoye dhomaludhi ga yooloka, inda ashike popepi to popi naanafaalama mboka yeli taya sile oshimpwiyu oohi, yo taye ku longo po pomaludhi goohi.

Omamanya ohagi igongele nee tasheetwa konkalo yombepo ano omamanya nee ngoka taga vulu okwiigongela taga etapo nee shoka hatu ithana kutya ondundu shampa nee ombepo tayi pepe ohaku vulu nee okuza evi.

Iimeno yimwe ohayi vulu okukunwa momeya, hayi kumwa moka hamu kala ashike mwa kunwa omeya konima shampa yaningi omidhi ohayi kuthwamo ngele otashi vulika. Ohayi katsikwa yitsikile nokukoka kwayo.

Omikalo odhindji ndhoka hatu longitha okutekela iimeno yetu, gumwe ogo okulangeka ominino pooha dhiimeno, opo omeya sho taga zi momunino ogu uka ashike pomakota giimeno nuupu, itoo longitha nande omikalo dhimwe dha yoolokathana dhaa shi ngoka gokulangeka ominino.

Oohi odha pumbwa oku silwa oshimpwiyu pehala mpoka dhili, uuna omunafaalama to tekula oohi owa pumbwa oku dhi tulila mo iikulya ya gwana opo kaa dhi sile mo ku nakayidhi kaalwenya.

Aluhe onga omunafaalama owuna okukala to sile oshimpwiyu iimeno yoye mbyoka wa kuna. Iimeno tayi kala ya ningwa nawa pomakota oshowo oya filwa nawa opo kaayi gwepo.

Uuna omuntu wakuna iimeno yoye ngaashi uuna wamundesha nosho tuu, owa pumbwa aluhe okukala hosile po oshimpwiwu. Nonande owa kala ne ho tula po aluhe uuhoho, nena iimeno ohayi kala yuuvite ombili.

Uuna watekula oshinamwenyo shoye ngaashi watekula oohi oho kala wuuvite uunambano konima iinima ayihe yoye yeku endela nawa. Uuna uunafalama woye tawu yi komeho nomutima ohagu guuvite uuzololo.

Uushitwe owo opala shili. Uushitwe woondjamba, oondjamba ohadhi monika nawa uuna ne dhili nenge ope dhiya tadhinu omeya , aantu haya kala nee tayi italeleko.

Opena omamanya ngoka geli muuyuni, ano omamanya ngoka ha ga igongele oku ninga oondundu. Oha ga monika nawa noonkondo, onkene omamanya ngoka Naga kalekwe po opo tu opaleke oshilongo sget osho wo uuyuni wetu wu kale wo opala.

Onga omunafaalama oshili oshinima sha simana oku tekula iinamwenyo. Tekula nee oohi dhoye. Etokala nee wiitulamo mokudhi pa iikulya noku dhi sila oshimpwiyu opo kaadhi se.

Aantu yetu mboka hatu ithana kutya aatiligane , oya pumbwa okusimanekwa noonkondo , oshoka oye li yasimana yo ohaye tu gamene wo . Natu yape ihe esimaneko lyagwana nawa, inaya pumbwa okuningwa nayi.

Aanafaalama ohaya sile nee oohi dhawo oshimpwiyu, na uuna dha koka nena dha gwana oku kuthwa mo dhi lolwe dhi ka liwe nenge dhi ka landithwe aantu ohoyi mo nee moka muna oohi dhoye ngoye wu kwatemo ndhoka wu wete kutya odha adha oku kwatwa mo.

Omboga yokuushimba, osho oshimeno shoka sha pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Ano kuna nee omboga yoye oshoka shampa ya koko ohayi kala tayi monika nawa momeho na ohayi tokola elaka mokulya.

Onduli osho oshinamwenyo shoka hashi kala aluhe metosha. Ano oshinamwenyo shika osho oshinamwenyo shono shili sha yoolokathana kiinamwenyo iikwawo. Oshilipo shina uukwatya wumwe ya yoolokathana ngaashi othingo. Oshima othingo onde nongelw wa adha tashili ohashiliko omafo ngeya geli pombanda yomuti.

Iipilangi otayi kutha ko oshigwana. Ilandela iipundi yoye yandulukwa po nuufuuli nonuukeka opo wu opaleke egumbo lyoye, egumbo tali monika nawa lina omudhiingoloko gwa dhenga mbanda.

Uunshitwe itowu mana ko ano uunshitwe owoopala noonkondo wuna omeya wo owuna wo omiti dhaziza nawa. Omeya ogena pomahala mpoka haga tondokele.

Opena oondundu dhoka dhi li po nkene dhi li po odha fa ashike omamanya, dho dhimwe ohadhi kala evi ashike lya gongelwa kombepo. Ano ondundu oshinima hashi monika nawa momeho.

Ope na omiti ndhono hadhi mene momamanya ngaashi omandombo, omwiidhi dhomaludhi gayooloka oshowo omakundu.

Ope na omikalo dha yooloka ndhoka omuntu to vulu unene okulongitha opo wu kelele iimeno yoye koonte dhetango, ndhoka dhili unene dhina oonkondo. To vulu nee okutula okanete pombanda, okuka dhikila pombanda opo iimeno kayi dhengwe unene koonte dhetango.

Ohatu longitha oopaipi okutekela iimeno yetu, moka hatu vulu okulangeka opaipi pooha dhiimeno, opo dhi vule okuziya omeya gu uka pomidhi dhiimeno yetu.

Uuna omunafaalama walikola oonyanga dhoye, kambadhala wudhi opaleke .Eto dhikutha iipeta opo dhivule dhiye mongeshefa. Kala wayogoka miilonga yoye.

Uuna omuntu waninga uunamapya nuunimuna oho vulu okukuna oonyanga dhoye. Oonyanga ndhono odhili onga oonzo dhiiniwe. Aantu ohaya landitha oonyanga dhomaludhi ga yooloka yamonemo iisimpo yawo.

Una ngoye wuli to tekula oohi dhoye kambadhala aluhe wu kale hodhi sile oshipwiyu kala aluhe wushishi kutya owedhi pa iikulya omutenya, komatango oshowo ongulonene. Sila iinamwenyo yoye oshimpwiyu onga omunafalama.

Omatalelopo ga yoolokathana mEtosha, aantu yokiilongo ya yoolokathana oha ya talelepo Etosha opo ya mone iinamwenyo mbyoka inaaya mona nale. MEtosha omuna iinamwenyo ngaashi oonime nosho tuu.

Ongalangombe oyo oshinamwenyo shoka shili shapumba unene tuu moshituna shetu Namibia, ohashi adhikwa tuu unene metosha ohashi monikwa ngaa shafa ongombe ashike sho oshina nee ooniga dhili po ngaa dhiitonya.

Aluhe iimeno oyi hole iikulya, ano ngele owa kuna iimeno kambadhala aluhe wu yi longekidhile, iikulya ngaashi uuhoho womaludhi ga yoolokathana. Uuhoho wumwe otawu vulu okukala mboka wiikombo nosho tuu.

Uuna wuli omunafaalama owapumbwa oku tula miilonga nokusila oshimpwiyu oonkwandambi dhoye. Ookwandambi odho othimba yina ongodhi momagumbo getu sila nawa oshimpwiyu okwandambi yoye opo wu vule wiimonene sha shomondjato.

Ookahenge oyo iinamwenyo ndjoka hayikala yeedhililwa metosha ano ohayikala yagamenwa sho yili metosha moka, omuna nee iinamwenyo yomaludhi gayooloka ngaashi oonduli nosho tuu.

Iimeno mbyoka hai kunwa pamukalo gopaungoba ohai kokelele noonkondo shi vulithe mbyoka hai kunwa pevi. Ano iimena shampa yakunwa pamukalo gopaungoba, ohayi longekidhilwa tayi pewa omeya uuhoho, no tayi mono oonte.

Oondjuhwa odhi hole oku silwa oshimpwiyu. Ano aluhe nyoye onga omuntu a ninga uunamapya nuuniimuna, owa pumbwa aluhe oku kala ho longekidhile oondjuhwa dhoye iikulya. Iikulya nayi tulwe nee muupoto wuli uuwaanawa, moka ondjuhwa kehe tayi vulu oku kala tayi li ya manguluka.

Opuna omikalo dha yooloka dho paungomba ndhoka hatu longitha opo tu kulule uungwena wetu, opuna omashina gamwe ngoka hatu longitha oku kulula uungwena wetu opo wu kale tawu monika nawa.

Ethimbo ohali ende tali lunduluka, monale aantu oyali haya kahula omwidhi mopaife opuna omambakumbaku ngoka hatu longitha okugongela omwidhi gwetu ano opo tuvule okugumanga tse tugu landithe po gukaliwe kiimuna.

Pomahala ga yooloka omuna omiti dhomaludhi. Omuti kehe muuli moka muushimba, oondundu oshowo omamanya gomaludhi, ohatu yi imonene pomahala ga yooloka.

Uuna omuntu wuna totekula oohi dhoye kambadhala esiku nesiku wukale hodhi sile oshimpwiyu todhifaalele iikulya ngoye todhitalele po. Iinamwenyo oyihole okutalwelwa po, onga omunafaalama kala hosile iinamwenyo yoye oshimpwiyu.

Mongaashingeyi iimeno ihayi ithwa we yikoke inaayi shilwa oshimpwiyu. Oshimeno oshi hole oku tetwa omafo gamwe opo shi koke nawa, sho shituleko iiyimati iiwanawa.

Uushitwe owo opala shili. Uunshitwe owo opalekwa nee komiti oshowo omamanya. Omiti odha opala shili nomamanya otaga monika nawa.

Omuthigululwakalo ogwo omidhi, elaka nomuthigululwakalo ekuvu nela . Omuyenda oha dhipagelwa nee ondjuhwa ye tapewa oshimbombo oshowo omboga yoshiwambo.

Ombuga olyo ehala ndoka ihali kala lyina nande omuti gumwe ano ehala ndoka ihali lokwa. Uuna tatu popi ombuga ehala ndoka ihali vulu lela okukala iinamwenyo ngaashi, oondjamba noshotu omuna ashike omwiidhi.

Oohauto dhaatalelipo okuza kiilongo yayoolokathana odhili hadhi hingwa nawa na ohadhi kala dhatulwa iinima ngaashi ootent pombanda.

Iimeno ohayi tekelwa pamikalo dhayooloka. Gumwe ogo okulangeka ominino pooha dhiimeno, ano ominino ohadhi kala ne dha kundukidha omakota giimeno, dho tadhi zi nee uumeya tawu ende nethimbo.

Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho. Omahala ogendji oge na omiti dha yooloka nodhi na oshilonga oshinene, onkene osha simana opo tu kaleke po omiti.

Otu na po omashina ngoka ha tu longitha opo tu pupaleke evi lyetu. Konima nee shampa evi twe li pupaleke oha tu li ningi nee nawa, ta tu li longekidha opo tu vule tu kune mo. Oha tu longitha nee uushina mboka ha wu endelele ta wu tanauna evi, opo li vule okukala lya pilulilwa mumwe nuuhoho.

Uushitwe ito wumana mEtosha omuna iinamweyo mbyoka hatu yiithana kutya oosino. Oosino odhili dhasimana mokutalela po kakwiilongo, aakwiilongo ohaya zi ne kiilongo yilwe tayeya okutala iinamwenyo yomaludhi.

Uuna omuntu wamana iilonga yoye oho vulu okuya komukunkulo gwefuta opo wuvule wu uvithe nawa okukala watala momeya otashi ku etele ombili yokomwenyo noonkondo oshoka momagumbo ogendji kamuna ombili.

Oonkwandambi odho iinamwenyo mbyoka ya simanekwa momuthigululwakalo gwaAawambo, ano oonkwandambi odha pumbwa oku kala dhina uulithilo mpoka puna iikulya, opo kaadhi kale dhina omalutu ga gonyokela.

Oohi dhoka dhomaludhi ano oohi dhoka dha silwa oshimpwiyu ohadhi kala tadhi monika nawa momeho nohadhi nana aapindiki. Una aapindiki ya tala koohi dhoka dho opala komalutu nayo oha kala yena oonkondo dhoku landa.

Opu na iikulya yopaunongononi mbyoka hatu pe aluhe oonkwandambi dhetu, opo dhi vule dhi koke tadhi endelele. Oonkwandambi odhi hole okupewa iikulya mbyoka yi na uundjolowele dho dhi vule okukoka dhi landithwe po mu ze oshimaliwa oshindji.

Ohatu tekula oonkanga momagumbo getu tatu dhi sile oshimpyiyu opo tu vule okudhi landitha po tse tu imonene iisimpo mondjato. Otatu kambadhala tu tekule iinamwenyo yetu opo yi tu kuthe ko.

Otuna omikalo dhayolokathana ndhono hatulongitha okutekela iimeno. Onga omunafalama inokala owala holongitha omukalo gumwe ogo holongitha okutekela iimeno yoye, ashike longitha omikalo dhayoloka opo wu vule wutekele iimeno.

Iinamwenyo oyindji yomEtosha oyi na ombili ngele ino yi hinda. Ondjamba osho oshinamwenyo oshiwanawa naantu ohaya vulu okushi sila oshimpwiyu ngele inaye shi hinda.

Opu na oondundu ndhoka hadhi monika nawa, hadhi etwa po komaludhi gomamanya. Omamanya gontumba taga igongele, opo pu ye ondundu. Shampa gi igongele aantu ohaya vulu oku ke ga talelela po taya tala nkene uunshitwe wu li moshitunda Namibia.

Monale aantu oyali haya longitha omamanya opo yashange ko oondjokonona. Ano emanya uuna nee lyashangwa ohali kalekwa po nee, opo aantu yeye yaleshe shoka shali shaningwa po konima nenge oyoomvula.

Owuli omunafaalama? Kambadhala nee wukale wuna oombuto ndhoka dhina ongushu. Aantu shampa yakunu iimeno yawo ohayi teywa nee . Shampa nee ya ningwa nawa nena ohayi tulwa mooshako opo dhivule dhi landwepo dho dhi kalongithwe dhi kaliwe nenge dhi kalandithwe po.

Oondjuhwa ndhoka hadhi ithanwa oonkanga odho oondjuhwa ndhoka hadhi monika nawa momeho na oludhi ndoka aantu oye hole okulu tekula noonkondo. Imonena nee oondjuhwa dhoye kaanafalama ooyakweni, opo vule wu kale wuna ombuto ombwaanawa.

Iiyimati oyo iikulya ya simana. Uuna omuntu tokunu nee iiyimati yoye ohayi kala nee ya paluka nawa. Ohayi monika nawa momeho onkene nayo oyina uundjolowele.

Aluhe omunafaalama kambadhala wusile opaleke omeya ngoka holongitha okusila oshimpyiwu iimeno yoye. Ano aluhe owuna okukala tokuthako iinima mbyoka yili kombanda yomeya opo iinamwenyo mbyoka yilimo kaayi silemo

Uuwuhwena ohawukuthapo poyina aluhe konima wavalwa opo oondjuhwa dhivule okutsikila okuvala tadhendelele, konima ne shapa uuwuhwena wakokekwa nawo ohawu landithwapo ne ngele otashi vulika wo wumwe tawuthingwapo natango wuvale omayi.

Oohi dhetu dhoshiwambo odho oohi dhoka hadhi kokelele. Uuna omunafaalama to sile oshimpwiyu oohi dhoye, nena oha dhi kala tadhi monika nawa, na omuntu oho kala wu uvite etumba kutya ngoye omusili shimpwiyu shili.

Aluhee kambadhalaa okwoopaleka ehala mpokaa oohi dhoye dhili, uuna ngoye wuli omunafaalama hotekula nee oohi. Kambadhala nee omudhingoloko goohi gukale gwoopala gwo ogwayela, opo oohi dhaamone oshiponga shonyata.

Pomahala ga yooloka opena omagumbo ga yooloka. Aantu ohaya kala yeli momagumbo gawo taya sile iimpwiyu omaluvalo gawo oshowo aapambele yawo.

Omukalo gumwe gokukuna iimeno yetu ogo okukutha , okukala wakuna ndele ino kuna mevi. iimeno ohayi kunwa nee tango moka yima kafa oka pateke opo yikulilemo konima shampa yakulu ohayi tsikwa nee.

Oondjuhwa mongashiingeyi odhili tadhi kutha ko oshigwana. Uuna nee wuna ofaalama yoye yiikwamawawa ngaashi Oondjuhwa ohodhi landitha po nee ngoye to imonene po iisimpo. Oondjuhwa odha pumbwa nee oku silwa oshimpwiyu opo kaadhi kwatwe kongeyo.

Kahenge osho oshinamwenyo shoka shili sha simana nohashi monika nawa ,kakele kwashoka kahenge oshinamwenyo shimwe shanika oshiponga uuna weshi hindi.

Natango otuna po omikalo odhindji dhoka hatu longitha oku kuna iimeno yetu. Iimeno yetu otayi vulu oku kula yili naana pehala ndyoka ihaayi mono nande oonte dhetango. Nenge kaapunasha evi, atu kunu nee tatu longitha omukalo go tekinolohi.

Uushitwe osho oshinima shimwe shoka shili tashi kumitha noonkondo. Opena nee ego lyomeya ndyoka omeya haga kala taga gu okuza momamanya gayoolokathana ano pehala nee mpoka opuli pwanika oshiponga na inapu pumbwa okukala hapu tumwa oohinina.

Omambakumbaku ogendji natango ohatu galongitha omwiidhi noshotuu, taga gongele omwiidhi ngoka gwa tetwa . Imonena embakumbaku lyoye opo wukale to longo iilonga yoye meendelelo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo. Aayenda aluhe ngele taye ya ohaya dhipagelwa ondjuhwa e taya pewa ondjuhwa yi li metiti.

Uuna iimeno ya kunwa nawa ohayi mene wo yi na uukolele. Iimeno tayi kunwa yi na uuhoho wa gwana nawa yo oya pumbwa okumona omeya.

Otuna omambakumbaku ogendji ngoka hatu longitha oku pupaleka evi lyetu, opo tu vule oku kuna mo. Otatu vulu nee oku longitha omashina gopaungomba ngoka hatu kala twa kopeka komambakumbaku nelalakano olyo ku pupaleka evi.

Pomahala mpoka pena omamanya ohapu kala tapù monika nawa. Aantu oyendji ohaya kala yuuvite nawa ngele ya tala omamanya gomaludhi. Omamanya ogeli othimba yina ongodhi unene tuu momuthigululwakalo gwAawambo.

Otuna omikalo dha yooloka ndhono hatu longitha okukuna iimeno yetu. Ohatu vulu okulongitha omukalo gwuutekinolohi tuvule okukuna iimeno yetu tatu tulamo nee iikulya yiimeno tatu longitha omashina ga yooloka

Embakumbaku ohali pulula opo tu longekidhe evi lyetu, evi opo li kale lya pupala, ongele tatu longitha omambakumbaku. Embakumbaku ohali pulula oowili dha yooloka nomeendelelo.

Opuna iiyenditho ano iitukutuku mbyoka hatu longitha okulongekidha omapya getu, tatu shiningi muunapya nuunimuna . Tatu longitha omambakumbaku opo tuvule okulongekidha iimeno yetu.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana ohaya ningi nee omatalelepo gawo taya yi pomahala ngoka geli ihaya mono shito ngaashi otaya vulu nee oku talelapo efuta oshoka kiilongo yimwe kakuna efuta

Iimeno mbyoka ya kunwa momukapo go pautekinolohi ohayi kala tayi monika nawa okuyelekanitha niimeno mbyoka ya kunwa pondje, nohayi mono oonte dhetango dhoka ihadhi tonatelwa. Omukalo gwa tya ngeyi oguli tagu gandja iimeno yi na uundjolowele no tayi monika nawa.

Omahala getu ogendji guunamapya nuuniimuna ohage tu etele aakwiilongo yeye yatalele po omahala getu. Longekidha ehala lyoye lyayela opo aantu yakale yuuvite uunambano okutalela po ehala lyoye.

Oohi dhOshiwambo odho oohi dhoka hadhi vulu naana okukokelela uuna tadhi silwa oshimpwiyu. Oohi nee dhono shampa nee dhi li momeya nadho odha pumbwa ashike okusilwa oshimpwiyu ngaashi oohi oonkwawo.

Aluhe onga omunafaalama kambadhala wu kale ho tala nkene iimeno yoye tayi koko. oshili oshinima sha simana aluhe oku kala ho ndhindhilike kutya iimeno yoye otayi koko ngiini esiku nesiku.

Kahadha okuli oye thimba yinongodhi. Uuna omuyenda eya megumbo nena ohapewa nee kahadha . Oshinima shasimana unene aayenda ngele ye ya megumbo ohaya dhipagelwa nee ondjuhwa.

Omeya ogo omwenyo. Iimeno mbyoka ya kundukidha omadhiya gomeya ohayi kala ya nyanyukwa noonkondo okuyelekanitha naambyoka inayi kundukidha omeya.

MEtosha omuna iinamwenyo yayooloka moka hatuvulu okuadhamo nenge uumenye nosho tu. Uumenye owo uunamwenyo mboka hawumonika nawa na ohawukala ashike wafa iikombo.

Efuta olyo omeya ngoka hatu ithana kutya omeya gena omwenyo. Uunshitwe uuwanawa ngiini! Efuta ohali kala tali inyenge ethimbo alihe, naantu mbono haya kala taya tala nkene efuta tali inyenge oomwenyo dhawo ohadhi kala pehala.

Iimeno oyi hole okuhelelwa ano oshimeno shoye ngele wu wete kutya otashi koko nawa, opo shi kokelele aluhe oshi hole okukala pehala mpoka tashi fudha nawa. lima po aluhe iimbondi mbyoka ya kundukidha oshimeno shoye opo shi kokelele.

Uuna pehala tapu monika nawa aantu ohaya kala po yena oomwenyo dhi uvite nawa. Ano aantu oha ya kala taya iyuvitha nawa pomahala mpoka puna uupundi woku inyanyudha yo taya ningi shoka ye endela.

Una wa kuna iimeno yoye aluhe kambadhala wu kale hoyi sile oshimpwiyu. Pomakota giimeno ningapo nawa, opo omeya sho taga yipo tatu longitha omukalo gwetu ngoka gokutekela iimeno tatu langeke ominino pooha ihaga hepa.

Oohi dhOshiwambo odho oohi ndhoka hadhi kala dha pumbwa oku opalekwa konima konima dha kwatwa. Ano oohi ohadhi tandwa nee etadhi kuthwa iinima mbyoka inaayi pumbiwa opo dhi vule oku ka landithwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashinu omeya shina omangulu gapanganyana, ano Onduli ohayi kala mEtosha moka muna Iinamwenyo iikwawo.

Opena omiti dhoka hadhi imi omindele. Omindeke ohadhi longithwa unene miipangelo ngele tatu mono uuhaku wetu ohatu longitha omindele, opo tu vule okuthetwa ngele otatu yendwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe hashi fuula. Ohashi monika nwa momeho naatalelipo yeya okuza kiilongo yayooloka oye hole okushi mona aluhe. Oshina nee othigo onde nokamutse okashona. Una tayi li natango oto fuuka oku yo ashike wa hala ku tala. Ohayi li omafo ngoka geli pombanda yomuti.

Oshimeno shoWelwitchia osho oshimeno shoka ihashi si. Ohashi adhika nee mombuga. Oshimeno shi na omafo ge li gaali, ndele oshimeno shono ihashi si. Aantu ohaye shi talelepo ne, oshoka oshi li hashi monika nawa.

Evi ohali igongele shi ikwatelela kombepo sho tayi pepe. Una kuna ombepo oyindji nena omavi ohaga igongele, taga etapo ne ondundu, ndjoka hayi kala yili molupe lwonomola oheyali.

Oshimeno shino hatu ithana oWelwitschia Mirabillis osho oshimeno shoka hatu adha mombuga, oshina ashike omafo geli gaali. Oshimeno ne shoka shili sha simana nohashi hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo.

Omikalo dhoku tekela iimeno yetu itatu dhi manako. Onga omunafaalama kala wuna uunongo. Otuna omikalo ndhoka hatu longitha oku tekela iimeno yetu ,ohatu longitha nee omashima gopawungomba, omeya taga vulu nee okukala tagazi mombanda taga shashamine guuku kiimeno yetu.

Omuthigululwakalo ogwo oshinima sha simana. Onga omuwambo, simaneka iizalomwa yoye yoshiwambo. Aantu ohaya kala yo opala ngele ya zala oondhelela dhawo, yo taya ligola ngele omiituthi yoohango oshowo ye na shoka hatu ithana kutya iiyuma yomalovu.

Onga omunafalama ino kala wuli konima nethimbo onkene tekula iinamwenyo yoye ngaashi oohi. To dhi tekula naana nawa nawa, to dhi longekidhile iikulya oshowo to tulamo omeya kehe esiku.

Omahala ogendji, ohaga opalekwa komiti. Uuna pwaana omiti, nena ehala lyetu ihali kala ta li monika nawa. Pethimbo lyokwenye nee omiti odhindji ohadhi kala dha yagumuka omafo onkene omutenya ohagu kala gwa tsa noonkondo.

Onyanga osho oshimeno shoka twa iteela kutya oshikwamboga she zimba ewanawa, hashi kunwa nohashi mene unene mevi ndyoka lyina uuhoho nawa.

Iimeno yetu ngaashi omatama oyi hole okushilwa oshipwiyu. Oyi hole okutekelwa, okutalelwapo esiku nesiku, opo wu vule wulongekidha mpoka kapuli nawa.

Opena omikalo dhayooloka ndhoka aantu haya longitha okukuna iimeno yawo. Iimeno ihayi kunwa ashike mevi, omuntu ohovulu okukutha uupakete moka omuntu hovulu okukuna mo iimeno yoye.

Uuna oohi dhi li tadhi silwa oshimpwiyu, ohadhi kala dhi li momeya dha maanguluka dho ohadhi dkala tadhi monika nawa okuyelekanitha naandhoka ihaadhi silwa oshimpwiyu. Oohi odha pumbwa okukala hadhi silwa oshimpwiyu mehala moka dhi li opo kaa dhi sile mo.

Uushitwe ito mana. Onga omunafaalama owapumbwa okusila iinamwenyo yoye oshimpwiyu . Uuna omunafaalama tosile oohi dhoye totekula oshimpwiyu nadho ohadhi kala dha nyanyukwa mehala moka dhili.

Uuna watekula nawa oohi dhoye nena ohodhikuthamo ne opo uvule okudhilandithapo. Oohi ohadhi kokelele noonkondo onkene onga omunafaalama kala hosile iinamwenyo yoye oshipwiyu.

Onga omuntu ilonga uunamapya nuunimuna, oha tu ilongo omikalo dhoku tekela iimeno yetu. Otuna omikalo dhayoloka dhoka hatu longitha oku tekela iimeno yetu opo tu vule tuyi kokeke.

Iiyimati oyindji oyo mbyoka hayi tu etele iisimpo uuna ihe to landitha nande uundombo woye nena ohashi ku etele opo wu imonenemo shomondjato.

Ongandu oyo oshinamwenyo shimwe hashi monika nawa ashike oshitilithi ongandu ohayi adhika nee momulonga mo omo molukalwa lwayo.

Onzi osho oshinamwenyo shimwe oshiwanawa ngele tashiya moofaalama dhetu. Oonzi dhono hatu tekula moofaalama dhetu ohadhi tu etele oonzo yiiniwe.

Omahala gomainyanyudho ogo geli taga kutha ko oshigwana methimbo ndi lyopaife, ano aantu ngele oyeli pomahala tayi nyanyudha nena ombili yokomwenyo nayo opo yili.

Onga omunafaalama kambadhala wukale ho sile oshimpwiyu iinamwenyo yoye mbyoka totekula, nando oohi kala wushi shi nokutya owedhi pa okulya ethimbo alihe.

Olundji ngele shiyenga sha nangombe ye ga dhenge nawa pevi. Momithima nenge momadhiya ogendji o hamu mene iimeno mbyono ha ku tiwa omavo

Oshi li oshinima sha simana, okutekula nenge oombaka. Opo wu vule okulanditha, omunafaalama kehe kala to vulu okuninga sha. Ninga sha sha simana. Onga omunafaalama tekula ndele to kongo edhina moshigwana.

Oondjuhwa odhi hole oku tekulwa komuntu e na oshisho. Oondjuhwa odhi na oku pewa omeya kehe esiku, odhi na oku peya iikulya kehe esiku. Tekula oondjuhwa dhoye opo wu vule wi imonene shomondjato, tongeshefa oondjuhwa dhoye dha paluka nawa.

Muunamapya nuuniimuna ohatu longitha omikalo dhayoolokathana ndhoka tatu longitha okuputudha iimeno yetu. Tatu longitha okumeneka iimeno yetu sigo opethimbo ndyoka tatu yitsike.

Uunamapya nuuniimuna owo thimba yi na ongodhi koshitunda kehe. Uunamapya nuuniimuna tawu tu etele po iitenda yaNekulu, tatu ngeshefa omboga ontalala.

Otu na omikalo dha yooloka muunamapya nuuniimuna mono tatu vulu oku ilonga nkene tatu tekula oohi dhetu. Tatu vulu okudhi tekulila pomahala ga yooloka, shampa ashike tatu dhi silile po oshimpwiyu.

Oshitunda shina oondundu ohashi kala sho opala noonkondo tashi monika nawa. Omagumbo ngono geli po gakundukitha oondundu ohaga kala taga monika nawa. Tala nkene oshitunda tashi monika nawa onkene uushitwe owo oshinima oshinene.

Ombuga olyo ehala ndyoka lyaana nande omuti gwasha. Mombuga ihamu kala omiti, ohamu kala ashike mwayela muna ashike uuyidhi mboka wa kukuta oshoka mombuga ihamu lokwa.

Omukalo gokutekela iimeno yetu gumwe ogo ngoka hatu longitha ominino twa tula pomakota giimeno yetu, iimeno opo yimone omeya gagwana nawa yo yituleko iiyimati yina omulyo kamana.

Onga omunafalama ino pumbwa okukala wuli megumbo wamwena kambadhala wu etepo nande uuyuhwena woye towu tekula naana nawawa , tawu ningwa nawa , taeu silwa oshimpiyu opo wukale omu nafaalama adhenga mbanda .

Iimeno ngele ya silwa nawa oshimpwiyu ohayi kala tayi monika nawa momeho nomunafaalama kehe ohashi mweetele ohokwe oshowo omukumo gokutsikila okukuna iimeno ye.

Otu na omikalo dha yooloka moka kehe gumwe ta vulu a longithe oku tekela iimeno ye. Dhimbuluka nee kutya omeya oga nika oshiponga ohaga vulu oku fala omuntu konakupila.

Iinamwenyo moshilongo oya simana oku kala mo opo yoopaleke ewangandjo ngaashi okadhila ka londa komuti, uuna okadhila kalonda komuti nena ewangandjo nalyo ohali monika nawa .

Aanafalama esiku nesiku, oya tegelelwa yakale taya tsike iimeno yawo, unene tuu ethimbo lyongula, nenge komatango sho etango lya kapa oyana.

Ondjamba oyo hayi ithanwa kahenge, ohayi monika mEtosha, yo oshinamwenyo shanika oshiponga noonkondo.

Uunamapya nu niimuna ohawu tu kwathelele tu okukonga natango iiyemo yetu, ano ohayi eta omatalele po ga yolokathana, aanntu tazi komahala ga yoloka ta yeya ya talele po ehala lyontumba mono tatu tekula mo nenge oohi dhetu.

Oshi li oshinima sha simana, opo egumbo kehe li kale lya kundukidhwa komiti. Ano omiti ohadhi opaleke omudhingoloko gwegumbo, ngaashi naana pethimbo lyokwenye.

Omambakumbaku, ndishi otatu popi uunamapya nuuniimuna. Embakumbambaku oha li vulu oku teta po omwiidhi, lyo natango oha li vulu wo oku kala ta li hingwa ta li pulula, nenge lyo lya tulwa uunima woku kuna ombuto.

Shiyenga shaNangombe ngele yega dhenge pevi ewangondjo ohali kala tali monika nawa yoniimeno yetu ohayikala yaziza nawa. Tala nkene iimeno yetu tayi monika yaziza nawa ya dhengwa nawa omata gomvula ku Shiyenga shaNangombe.

Ikeelela komikithi ano to longitha uulapi wokomayulu uuna wuli pehala pena ezimba ewinayi. Oshi li oshinima sha nika oshiponga okukala pokuma pena ezimba ewinayi ngweye ino ikeelela nasha.